Zino taani giyaa biidaashin hegan taani giyan de'ishin giyan de'iya asatu garsani naa"ati ooyettidosona. Ooyettini he asata kawoyi yiidi shaakidi he ooyittida naa"u asatakka epidi qashuwa gelissidi lo"o oosuwa oottin tana upayisis.

Taani zino giyaa baara shittuwa shammara ehiddo shittuwa tiyettada suure sawaydda giya agada guyyekka baas.

Tani ziino tamaree keetta wonttini sintta me'ettaga dawuttara gigisada tani timirtte keetta biyode banddira naati salppiyan eqqidi issippe gidiyogan issipetettani keesiyoga beasi.

Hachchi wolaytta dichchaa kaassanchchati wolayttappe denddidi hawaasa gakkanawu biidi hawasa kaassa dembban kaa'iiddi kaa'idoogaappe denddidaagan xoonidi ufayittiiddi lo'o ufayissaninne simmidosina hegaappe.

Issi na'ay zino giyaa biidi maayuwa bayzziyo suyqiya gelidi lo"iya suriya shammidi he suuqiyappe kiyiyagaa taani be'aas. Be'ada laa hagee suriya shammidi kiyeesi yaagaas.

Taani zino giyaa biyode giya giddon dumma dumma iqati de'iyaageeta be'aas. Hegeetikka; oydee, maqijay, burccukkoy, dumma dumma lo''iyaanne alleeqo miishshati de'iyaageeta taani be'aas.

nu heeran Dumma dumma dozati tokettibeenaagaappe denddidaagan Dumma dumma lo'iya carkkoy yibeenna hegaa gishawu nu heegay tana ayba iiti? qassi asaykka harggiyoogaani Dumma dumma hanuwa hanniyogani qohettiis.

zino taani guuran timirtte keettaa biyoode timirtte keettan banddra naati kessichiis. kessichin taani gakkaas. gakkiin banddray kiyyichin yaarassa yaagidi asttamare gelissenan digin taani he wodiyaan aggada soo tamarennan ya aggaas.

Ha'i wodiyan kaameene wodee ehiido oorata miishshati tana suure ufaysoosona. ayssi giikko issi sohuwappe hara sohuwa baana giikko eesuwan he qoppido sohuwa gattiyo gishawunne qoppidi suhowa hanisiyo gishawu tana ha wodee ehiido miishati lo'oosona.

Ha'i wodiyan kawoy dumma dumma maxaafatanne gaazeexata attamidinne lo''o hanotan asaassi ekkidi yiyoogan asay he maxxafata nababbiyogan kehippe eraa demmiyogaanne madettiyogaa doomiis. Hege tana ufayssees.

Wolaytta dembban wolqqaama lo"iya ajjooraa soossoyi de"iyagan naa"u asati yiidi A eqqidi xeelliyageeta taani demmada ogiyaara kanttaydda be'aas.